Lidukha lilimo bibindu. Bindu bili ibulafu byesi babaana benyayisa nga tsimotokha tsesi bafuga nga budole ne tsingubo natsyo tsili anzye tsye biteteyi, mulimo bya blue, mulimo bimali, mulimo ni bye tsirangi tsitsindi

Basaani kha benyaya ku mupiila mu shisawa isi balanga bari rugby, ku mupiila kuno kuli kwe kamakhono ne khu shisawe ukhwo khulikho tsi motokha tsi wanga, tsi motokha itso tsili tsine, basani bano bakwarire kyi mijoozi ne tsi socks tsimbesemu nibiraro byesi binyalimo lifundo.

Tsisoolo tsibili tsili tsesi khulanga khuri tsingili khatsaya bunyaasi indwela imbofu ikindi ifiti tsili musitsakha khatsaya bunyaasi ne sitsakha isho silimo kimisaala kimileyi ni bunyaasi bumiliyu

Bandu bemikhile khabemba bakwarile uniform ne balala bakwarile tsingubo tsabwe buusa biteteyi bibilimo bimuli bikaali, bakeelema babili khabapa tsingoma ne i'motokha yemikhile inyuma wabwe, bali ambi ni kimisaala kimikaali kikibonekha bulaayi

Anzye khabwilabula khusinzila ni bubwile bubuliwo ,basaani babili bekhale khu'lyaato bali khabekendela khu'lyaato ,ne khunyanza okhwo khulikho kusaala kuleyi lubeka lwotayi

Yino ili i bendera, i bendera ilimo tsi rangi iya blue khwelakho iwanga khwelakho iya blue lundi khwelakho iwanga khwelakho iya blue yamalilisayo ni iwanga khu wanga ukhwokhwo khulikho khakubo khabesemu, i bendera yino bakirere angakyi khusibya.

Mayi wemikhile mu matoore wamemele umwana wetukhile litoore limiliyu lyesi balanga bari imbululu warelekho liru walolelele ibweni.